<hesitation> ñebe bi bruche du ko attaqué <breath> bon yeneen produits yi mooy yi ma lay wax mooy <hesitation> les les insecticides di de de contact <breath> yooyu seen avantage mooy doo am benn changement boo def ci sa ci sa magasin bi xam nga yële <hesitation> ay fumigant la fumigant il faut ubbi ay bâche parce que comme moom it day libéré ay gaz <breath> pour gaz ba bañ a échappé il faut mu ut ay bâches wala mu ut ay perméable wala ay kii yoo xam ne di nga koy mën a muur ci kii bi pour gaz bi mën a des <breath> mais yële moom ay ay ay ay ay produits de contact la da nga koy da nga koy soit da nga koy pulvériser ci kii bi <breath> soit ay poudre la yoo xam ne dañu koy dugal ci ay mélangeurs mélangé koog dugub bi ak poudre boobu <breath> wala ñu mélangé mboq bi ak poudre boobu dugal ko ci biir dugal ci ay saak wala ci ay bërigo de sorte que insecte bi bu ko jegee sax dafa am ak li ñuy wax <hesitation> action répulsif action répulsif mooy bu ko xet bi xeeñee sax day daw bu ko xeeñee sax day daw <breath> bu ko laalee nag moom moom day dee parce que mën na ko rey ci ñetti façon <breath> ci xet bi bu jaaree par inhalation mën na ko laal par contact mu laal yaramam <noise> mu dee <breath> mën na aussi par injection fekk daf ko lekk mu dee donc ñetti modes yooyu yëpp mën na ko mën na ko mën na ko mën na ko rey <noise>

mu ne waaw

waaw waaw moo njëriñu xibaaru météo bi mooy par exemple yow bu fekkee ne da nga sa ndencin ci tool ba la xam nga sànq maa ngi la koy wax bu dee <hesitation> ci tool ba nga dem te amuloo perméable amuloo bâche amuloo kii yaa ngi def sàq bi foofu rek bàyyi ko noonu <breath> bu tawee ci kawam day yàq day yàq day yàq say produits donc bu fekkee ne yëg nga ne <hesitation> dafa nar a taw mieux vaut nga bañ a récolter wala même boo koy boo koy récolter nga st nga denc ko foo xam ne ndox ndox ndox mi mënu ko yàq waaw mais bu fekkee ne yow xëy nga rek dem tool ba nga récolté yëpp nga jal ko foofu <breath> nga dem rek taw bi taw sa ginnaaw mais loolu day yàq day yàq sa day yàq sa sa sa sa sa case bi ngay bàyyi foofu ci biir tool bi waaw

bu dee da nga denc

voilà loolu aussi <hesitation> ay perte rek la lay jural perte des récoltes rek la lay jural parce que boo bu fekkee ne récolté nga ba mu baax <breath> dencin bi baaxul mais li boo énëwaatee foofu boo ñëwaatee da ngay fekk yëpp yàqu na par exemple bu fekkee da nga ñëw <breath> jël sa produit <hesitation> de façon à en vrac nga ñëw rek sànni ko noonu ci biir magasin bi <breath> amul magasin bi stul magasin bi amul aération <breath> magasin bi amul <hesitation> dafa am ay tooy-tooy amul <hesitation> sec parce que yooyu yëpp dañuy ay précaution yoo war a jël la magasin bi dafa war a wow koŋŋ warul am ay tooy-tooy si biir dafa war a wow koŋŋ <breath> dafa war a aéré ngealoaw daf ci war a di dugg di génn <breath> ah mu <hesitation> warul am humidité bu bëri parce que buy jël humidité day day yàq day yàq day yàq gàncax gi maa ngi doon wax sànq bu dee ñebe bi des na tooy wala mboq bi des na tooy wala yooyu boo ko dencee day day yàqu donc daf dafa war a sec war a wow koŋŋ muy muy muy fi nga koy denc <breath> muy gàncax gi ci boppam balaa moo dugg yooyu yëpp da nga war a jël précaution yooyu yëpp de sorte que yëpp dafa war a wow koŋŋ <breath> am aération am am am ombrage pour nga mën a ñoŋal <hesitation> ndencin bi

<breath> voilà transport bi aussi ñun fii gis nañ ne <breath> <hesitation> ñun suñu béykat yi seen moyens de transport bu si ëpp ay charette la yu si ëpp ay charette la donc bu énu paree bu ñu bu ñu góobee ba pare dañ koy def ay ay ay ay say def ko ci ay ay charette indi ko <hesitation> yóbbu ko ci ci ci kër gi donc <noise> loolu aussi depuis foofu dañ koy def de de façon <hesitation> bu ñu koy ranger ranger bu baax teg ko ci ci ci ci kii bi parce que foofu tamit mën nga am ay perte parce que :frab bu dee yaa ngi transporter ni nga ko transporter baaxul <breath> yaa ngi dem yii a ngi yi ëpp ~u ngi daanu yii muy kii <breath> donc loolu yëpp ay ay perte lay nekk ci yow <breath> donc bu bu dee charette la bu dee oto la bu dee moyen boo mën a jël bu dee ay brouette la moyen daal boo ci mën a jël <breath> na nga ko arrangé ba mu baax nga teg ko tegin bu baax nga de sorte que di nga ko mën a yóbbu ba fi nga ko bëgg a déj bi nga ko bëggee teg <breath> nga teg ko fa tegin bu bu bu ñoŋ fekk fekk amul ay perte yu bëri <breath> parce que perte yi rek la ñu siy xalaat perte yi rek moo tax ñuy ñuy ñuy def loolu pour éviter perte yooyu nag arrangement bi na baax ni ñu koy transporté mu nekk transport bu bu ñoŋ <breath> boo ñëwee aussi fi nga koy teg nga teg ko fa milieu boo xam ne milieu bi mu ngi répondre vraiment ci ci co, nditions yi nga xam ne <breath> war na mën a tax ndencin bi yàgg

salaamaaleykum Seydou dieng na nga def <noise>

naka waa kër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 waaw maa ngi déglu émission bi <noise> waaw da may laaj waa ji léegi ki dencee per waaw per yi te am xetu gerte comme méthode yi mu la wax yi mu la wax léegi <noise> boo denc ak su dencee jiwu yi <noise> mag ñi maam ñi daan dencee lan moo gën si jiwu

waaw ci ban ban moo ci gën

ok
waaw baax na jërëjëf

voilà dégg naa laaj bi laaj bu am solo la nee na <hesitation> per yi <hesitation> dencin dencee <noise> per yi ak dencee dencinu maam bi <noise> ban moo gën <noise> waaw boo xoolee ah <noise> dencinu maam bi en fait <noise> dencin bu am solo la <noise> parce que <hesitation> per yi xam nga nee naa sànq ne ay produit chimique la <noise> te produit chimique noo def mu am benn jeexital ci ci ci <hesitation> ci ci produit bi <noise> jeexital bi mooy soit day am ay résidus ay
salaamaaleykum <noise> xaritu Amady bi <noise> maa ngi leen nuyu <noise> * mooy département bi yëpp <noise> importante <noise> si ak si wàllu gàncax gi <noise> ak <noise> mooy li koy mën aar daal <noise> ñun loolu leeral ko tamit <noise> day am solo lool <noise> denc bi am na solo waaye liy aar gàncax bi <noise> moo gën a am solo <noise> loolu nga su fekkee nit ñi mën nañu ko ràññee <noise> loolu fay jàppale askan bi bu baax <noise> merci ah jërëjëf <noise>

waaw mu ne laajam mooy est ce que per yi

waaw maa ngi doon wax sànq ne per yi <breath> <hesitation> ay produits chimiques la te produit chimique toyjours <breath> dafa am jeexital ci ci ci ci ci produit agricole bi mooy parfois day am ay résidus li ñuy wax les eésidus de pesticide les résidus de pesticide yooyu <breath> baaxul si ñuy organisme ñun sax en tant que consommateur loolu mooy waral <breath> <hesitation> bu dee mën nga am possibilité def dencinu maam bi moom moo gën parce que foofu amul amul amul amul benn tooke c' est que nag dafa dafa xaw a dafa xaw a jafe par exemple bu fekkee ne ñi nga xam ne dañuy jël ay ay xobu niim par exemple def poudre bi niim <breath> <hesitation> def ko ba mu kii wala huile de niim def ko ci seen i si si si seen <hesitation> seen i seen i seen i saak wala seen i seen i bërigo <breath> ba nga xam ne ba bruche bi wala beneen insecte bi <breath> du du fa mën a dugg loolu du ko mën a yàq <breath> mais loolu moo gën parce que boo paree da nga koy raxas rek lekk ko sans du am benn danger ci yow ci sa wàll santé mais <breath> le produit produit chimique yi <breath> dañuy am lu ñuy wax réménance réménance mooy durée bi nga xam ne gàncax bi day continué <hesitation> produit bi day continué di dund ci biir gàncax boobu <breath> loolu bu fekkee ne yow consommé nga ko c' est sûr que da da mën na la indil ay ay ay ay intoxication <breath> c' est à dir que même bu nekkul intoxication yi parce que ñaari types d' intoxication ñoo am am na boo xam ne dañu ko naan intoxication aigue bi nga xam ne da nga koy jël léegi-léegi mu daane la léegi-léegi <breath> ak bi ñuy wax intoxication <breath> <hesitation> vhronique chronique bi mooy chaque jour ngay jël par tuuti tuuti chaque jour ngay jël par tuuti ngay jël par tuuti bu demee ba tooloog fi nga xam ne <breath> <hesitation> loolu moo la war a daaneel dose boobu moo la war a daaneel ci jour boobu bu eggee foofu rek da ngay da lay da lay daaneel donc moo tax ñuy wax ko produit chimique yi bu na ñu ko moytu nu ñu ko gën a mën a moytoo na ñu ko moytoo noonu su ñu amul beneen pexe nag mën nañu ko utiliser parce que moom moom <breath> day ñëw rek réglé la sa problème ci <breath> dare dare mu réglé la ko léegi-léegi <breath> mu jeex <breath> produit yële nag yu si ëpp du du rey loolu mooy mooy mooy mooy xa peut être inconvenient :frra bi mooy <breath> <hesitation> dañu am aspect répulsif mooy day <breath> xet bi day dàq gunóor yi <breath> mais bëriwul du du bëriwul lu muy rey moom du reye ce qui fait que <breath> gunóor yi mën nañu fa mën nañu fa nekk chaque fois <breath> bu demee ba peut être xet bi nekkatu fa wala bu fekkee kii bi kiiwul ñu continué <hesitation> attaqué waat <hesitation> attaqué waat mbir mi <breath> mais ñi jël par exemple suuf jaxase ko seen ñebe dugal ko si ay bouteilles <hesitation> wala ay bidon ba mu fees dell ba nga xam ne du a dootul am benn air <breath> ñu tëj mais kooku dara dàqu ko di nga mën na fa nekk 6 mois mois yoo xam ne ñebe bi du du du du brisé te saa yoo paree da ngay sotti ñebe bi nga jël sa tami nga tami suuf si féetee boor ñebe bi féetee boor te et puis ñebe bu set lay nekk du am benn problème nga nga nga nga nga consommer ko alors que boo ci defee ay phostoxin mooy mooy mooy per yi muy wax nga dugal fa benn phostoxin <breath> nga dugal fa benn poudre bu ñuy wax actélite nga mélangé ko <breath> denc du am benn attaque benn gunóor du fa dugg benn kii mais <breath> problème bi mooy effet chimique boobu mo mooy tooke boobu mën na des mën na des ci mën na des ci produit bi de sorte que jéem ëllëg bu ko consommateur bi lekkee mu indil ko ay ay

voilà ceeb bi bon sànq wax naa la ci ci méthodes yi am na ay am na méthode chimique am na méthode chimique mooy nga jël nga jël produit yi ma la wax sànq mooy fumigants yi

yooyu am na yoo xam ne boo ko fa boo ko jëlee saako ceeb bu nekk nga def ci benn benn benn per wala be nga def ci poudre bi ma la doon wax sànq mooy actélite bi be be 25 gramme ngay jël pour 50 kilo pour 50 kilo de ceeb wala 50 kilo de yaa xam céréale bu mu mënta doon <breath> nga def ci 25 gramme boobu ak benn per nga tëj loolu mën na ko mën na mën na aussi di ko mën na mën na ko aar ceeb bi moom toujours da nga koy weer ba ba bul ko denc mu am humidité tant que mu ngi am humidité boo ko dencee rek mën na ko même bu dul insecte yi sax moom mën na mën na yàqu parce que humidité bi mu gardé ci biiram moo koy nëbloo parfois da ngay toog nga ñëw ñu gis muy sentir benn xet boo xam ne <hesitation> neexul da ngay fóon saak bi sax nga sentir xet boobu ça veut dire que <breath> graine yi fa graine yi nga dugal foofu <hesitation> wowuñu koŋŋ dañuy am humidité humidité boobu nag di fa nekk moom moo koy <hesitation> moo koy moo koy moo koy nëbloo mais première kii bi mooy na na ñor ceeb bi na ñor d' abord ci tool bi <breath> ensuite boo ko góobee fexeel nga weer ko ba mu wow koŋŋ koŋŋ koŋŋ koŋŋ nga dugal ko ci say saak wala nga dugal ko ci say ci say bërigo tëj loolu moom moom mooy première kii bi première <hesitation> les premières étapes yi nga xam ne dina la mën a jàppale loolu la <breath> léegi nag bu fekkee ne diir denc bi dina durer durée bu yàgg <breath> bu fekkee mën nga am nga ay ay ay ay ay per yu mu doon wax léegi mooy les phostoxin yooyu nga nga def <hesitation> lutte chimique bi nga utilisé say per wala nga utilisé sa poudre <hesitation> actélite nga nga nga nga nga kii ko

<hesitation> bon peut être produit yi ñooy xaw a différer

mën nga ko def aussi mooy fumigation bi ma la doon wax sànq mooy <hesitation> nu ñu koy waxeeti produit bi mooy bromure de méthyle boobu boobu <breath> mën nañu mën nañu ko jël mën nga jël aussi <breath> hydrogène post <hesitation> phosphoré boobu aussi produit la bi nga xam ne day <hesitation> fumagant la boo ko dugalee ci kii bi day day sànni ay ay gaz yoo xam ne <breath> bépp insecte bu fa nekkoon wala ay nen sax yu fa nekk ay nenu insecte yu fa parce que il faut nga xam ne aussi parfois nen yi ñu ngi koy toppee ni ñuy toppee <hesitation> kii bi ci tool ba parfois ci tool ba la fekkee ñu nen nen bi ci biir graine bi graine boobu nag moo continué nen bi ci tool ba la ka jële indi ko ba ci biir saak bi ba ci biir magasin bi léegi nag bu dee produit boobu am na produit ci yenn ci produit yi day fànq nen yi fa nen yi fa jotoon a nekk ba de sorte que du ñu éclore du ñu toj du ñu toj dañuy yàqu waaw yooyu bu yàqoo mën naa <hesitation> du mën a kii mais bu tee bu xasee ba toj moom <breath> ba nekkaat insecte insecte boobu day continué di di di di di di di di kii te ensuite stock bu dee stock bu mag la da ngay def échantillonage chaque fois da ngay ñëw di vérifier ndax commencé wul yàqu parce que stock bu commencé yàqu boo ko jegee sax da ngay commencé dégg ay bruits soit ay insectes ñoo ne ci biir saak bi di yëngu <breath> soit nga teg sa loxo ci saak bi nga sentir saak baa ngi tàng di dégagé ay ay ay ay ay chaleur yooyu yëpp booy def ay échantillo di nga xam ni saak bii commencé na yàqu nga génne ko s' il le faut nga nga tamissé waat ko nga traité waat ko dugalaat ko parce que bu xasee ba yàqu rek insectes yi dañuy dem bëtt saak bi di génne di dugg ci yeneen saak yi di di di di di di leen attaqué donc toujours <breath> da ngay dugg ci sa biir stock ngay vérifié yan ñoo ci commencé am ay attaques nga génne leen s' il le boo leen génnee nga tamisser waat leen <hesitation> nettoyé waat ko ba mu kii bu dee am nga say say say say say produit yoo ciy def nga defaat ko ci wala nga weeraat ko ba nga xam ne gën na wow nga nga nga nga dugalaat ko

waaw puudar bio wax naa la ku am insecte yi la bu fekkee ne amul ay insecte mais bu insecte yi xam nga am na bu ñuy wax prévention prévention mooy <breath> ragal nga ni insectes yi war nañ mën a ñëw fekk si ko foofu nga nga lal sa poudre bu fekkee nag <hesitation> insectes yi ñëw nañu ba yegsi ba nga teg si bët moom loolu moom forcément il faut nga il faut que nga traité forcément parce que dèjà yegsi nañu bu dee yegseeguñu boobu ngay lu ñuy wax nga aaru aar <hesitation> prévenir waaw bu fekkee nag xas nañu ba aggsi moom foofu moom forcément il faut nga attaqué te pour nga attaqué leen lu ci gën a gaaw mooy nga utilisé nga utilisé produit nga utilisé produit chimique yi

produit yi nag ñoom ñooy ñooy wute par exemple yii ci looloo ma ci tur la rek ci turu co commercial bi la parfois mais parfois matière active bi day fekk même tooke bi moo fa nekk tur bi mën na changé mais tooke bi fa nekk fekk mêm tooke bi la

<breath> bon jamono jii mooy surtout muy veillé parce que gis nañu ne <hesitation> xam nga météo waxoon na ne ci njëlbéen ne ren nawet bi dina bëri ndox te dina gudd waaw te ñun commencé nañu ko gis parce que ge ge gerte gi ñor na xomm ñe mbé mbéyeef bi yëpp presque ñor na te taw yaa ngi continué ba tey yëpp ñor na te taw baa ngi continué te dañu ne balaa ngaa récolté xaaral ba taw yi jeex wala ba mu wàññeeku carrément boo ko bàyyee ci tool bi peut être am na ci yoo xam ne day saxaat am surtout gerte gi te boo ko boo ko récolté aussi amuloo ay <noise> amuloo amuloo toile amuloo bâche sa sa mën na ko mën naa mën na yàqu donc il faut bé béykat bi instant bii mu nekk ni moom il faut mu être il faut <noise> mu nekk quelqu' un de très <hesitation> nu ñu koy waxee prévoyant di sóoraale lépp di déglu météo taw yi di déglu di xool climat bi <breath> di xool toolam di vérifié bu baax a baax donc nekk sur ses gardes parce que sa tool aussi ñor na xomm <breath> yaa ngi gis ne peut être bu tawaatee mën na amaat ay ay xaw ma saxeyaay ngeen koy wax xaw ma mais gerte gi di saxaat te boo ko récolté aussi <noise> amuloo bâche amuloo perméable <noise> boo ko muuree mën na la indil ay jafe-jafe <breath> donc il faut nga xool é poids nga seet ban moo ci gën a ban moo la ci gën <hesitation> moo la ci gën a arrangé bu fekkee ne am na possibilité jënd ay toiles mieux vaut nga jënd ay toiles dem récolté après nga muur ko <breath> bu fekkee am nga ay magasin moom foo mën a stocké fra ba taw bi du ko laal loolu moo gën nga dem nga dem nga comme ñor na nga dindi yëpp ñëw dugal ko say magasin kii mais de toute façon <breath> il faut mu mu nekk en garde muy vérifié muy muy veillé ci ci ci ci ci ci ci toolam bu baax a baax a baax a baax di veillé aussi ci évolution temps bi taw yi di déglu météo chaque fois <breath> lu mu koy wax ci taw yi c' est vrai que temps yii mu ngi xaw a wàññeeku ndànk-ndànk mais ba tey taw yi des na ba tey taw yi des na

voilà donc <hesitation> effectivement ki mujjee woote léegi li mu wax lu am solo la parce que yàlla moom mooy <breath> moo ñuy aar ñun muy ni mu ñuy aaree ñun noonu lay aaree aussi gàncax gi donc ñuy ñaan yàlla vraiment <breath> mu aaral ñu suñu bopp aaral ñu aussi <breath> suñu gàncax ba ñu mën a am xa <hesitation> jëriñoo <hesitation> suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu <hesitation> suñu ñosuñu tool <breath> bon conseil yi mooy <hesitation> surtout <hesitation> il faut ñu ñu ñu bàyyi kii bi ñor toujours meññeef moom bàyyi ko mu ñor balaa nga kaa balaa nga kaa récolté <hesitation> loolu benn la il faut aussi <hesitation> ñuy ñuy ñuy weer li ñuy wax le séchage il faut ñuy weer <hesitation> li <hesitation> li récolte yi ba ñu wow koŋŋ koŋŋ ñu doog ko rangé parce que bu ñu ko rangé mu ngi tooy <noise> tooy-tooy boobu day engendré ay pertes <noise> ay ay pertes post récolte
asalaamaaleykum sëñ bi Dieng <noise> Ibrahima Lom Cekkeen waaw yéen a ngi si jàmm <noise> ana waa kër yëpp <hesitation> kontaan nañ ci émission bi ndax <hesitation> wax dëgg yàlla nit ñaa ngi ciy am na daa ñu ci yo ku ci bëgg a am xam-xam moom da nga ko ci jëlee <noise> <hesitation> nawet moom bu xa tool moom bu xasee ba ñor yàlla jiy taw <noise> ah moom kooku moom il faut rek borom am borom am mu am xam-xam boo xam ne nii <noise> joo mën a aaree gàncax gi lii nga xam ne kay moom gerte gi moom bu ñu ko deqee ci ci bàq bi dafa am ay ñoo xam ne dañuy wax ne boonaafee daf ciy am <noise> loolu moom puudar rek moo ko mën a aar waaye du <noise> ay niimmaa du leneen loolu moom puudar rek moo koy aar ba nga xam ne woŋ yi du ñu ko naan li ëpp ci liy yàqu ci nawet bi yi ci gën a yàq yàq bu ëpp rek mooy woŋ woŋ woŋ moom woŋ moom tool bu mu xas dugg moom booba yàqu na loolu puudar boobu nag moom li ñu si mënee dimbali rek mooy nañu ci nañu ci gouverment jàppale ndax puudar bi dañ ko mënut a gis sax cher na lool waaye li muy cher cher bu ñu ko mënoon a gis sax dañ ko si jënd si wis si si tool yi mu mën a <hesitation> mën a aar waaye gànnaaw mënuñu koo gis dugub dugub moom <hesitation> <noise> <hesitation> mënees na koo aar def ci niimaa def ci xobi raat def ci lu ne * waaye toolu gerte <noise> moom puudar rek puudar boobu nag ci lañ ñu mën a dimbalee moom nañu ñu ci dimbali kooku li muy wax noonu rafetlu naa ko lool boo ma waxee li nga xam ne moo mën a aar ba pare léegi nag nañ ñu dimbali si li koy aar ba ñu mën koo gis ba mën cee jot jëfandikoo ko waaw loolu moom moom wax dëgg yàlla am na solo lool rafetlu nañ ko yàlla na ñu yàlla jàppale rek ba <hesitation> li nga xam ne <hesitation> liggéey nañu ko bu mu yàqu ci barke alxuraan kon jërë ngeen jëf waay kontaan nañ

salaamaaleykum <noise> Seydou na ngeen def <noise> maa ngi leen di nuyu <noise> Mor Sall Fass * ñu ngi rafetlu émission bi di nuyu sa invité boobu <noise> waaw ndax <noise> affaire bi daal yàlla daal moo si am ndimbalu yàlla daal moo ñu si mën a génne <noise> waaw parce que ginnaaw boo béyee ba heure bii sa sa mbéy ñor <noise> ah doo mën a xaar naan taw bii taw bi daal na am fu mu yemale ak ndox mi <noise> waaye li nga béy moom doo ko bàyyi muy yàqu yaakaar naa <noise> te gerte gi am na nu mu mel day saxaat si biir <noise> te ngooñ bi bu yàggee ngooñ mi doo am ngooñ ngooñ mi yëpp day * <noise> ndax li ñu xam daal mooy dem liggéey daal te <noise> fexe daal ñu dimbale ñu <noise> ñu ngi rafetlu émission bi bu baax
jërëjëf sëñ bi jërëjëf <noise>

oui voilà donc <hesitation> ñu ngi doon wax sànq ci conseils yi <hesitation> di rafetlu vraiment participations yi gars yi ñëw léegi ci ak contributions yi effectivement <breath> <hesitation> toll nañu fi nga xam ne am na mbéy it looy béy ci gerte par exemple <breath> peut être <hesitation> toile mënuloo ko amal toile wala mënuloo ko amal bâche pour aar ko <breath> mën <hesitation> produits yi aussi bon parfois il faut que ñuy approché wu aussi ci ci ci ci SDDR yi <breath> ak ci DRDR yi parfois am na ay produits yoo xam ne ils sont disponibles là bas <breath> parce que <hesitation> bon c' est vrai que ci début émission bi <hesitation> jotuma ko si expliqué parce que en fait yi yi may def nii sax ñoom ñoo ko waroon a <hesitation> ñoom ñoo ko ñoo ko waroon a def malheureusement <breath> dañoo am contre temps mais normalement ñoom ñoo waroon ñëw toog tey waxtaan ci kii bi mais bon comme ñun ñëpp ay benn lañu te ñoo bokk même <hesitation> mëme <hesitation> objectif bi <breath> loolu moo tax tey ñu ñëw supplé leen ci kii boobu <breath> mais pou poudre yeeg yenn kii yi nañu bu ñu approché woo ci <hesitation> DRDR yi <breath> mëme bu fa même bu fa nekkul sax peut être dina am lu énu leen conseillé wala lu ñu leen jox loo xam ne dina ko mën a dina ko mën a <hesitation> remplacé donc ci conseils yi ma doon jox sànq effectivement loolu bokk na si ñu fexe di rapproché wu ci SDDR yi wala di rappro wu rapproché wu ci DRDR yi mooy service su agricultures yi <breath> pour <hesitation> ñu xa ñu mën a am ci aussi parfopis yenn appui yi ci wàllu <hesitation> ni ñuy aaree seen i gàncax wala ni ñuy aaree seen i seen i <hesitation> meññeef ensuite <hesitation> ci conseil yi ba tey <hesitation> ñu ngi doon wax sànq ne <hesitation> il faut que pour nga récolter il faut nga ssurer wu que taw yi jeex nañu complètement wala au moins wàññeeku nañu bu baax a baax a baax sinon rek loolu moom il faut que mu ànd ak perte de post récolte tant que mu ngi taw ñu ngi récolté faci day ànd ak day ànd ak ay ay ay ay ay pertes te wax ji mooy bu ñoree ba ñor xomm mënatuñu koo bàyyi foofu muy tawtewaat ci kawam <breath> te boo ko dindee taw bi aussi bu tawee ci kawam donc de <hesitation> ñaari yoon ñaar yëpp day am ay ay ay ay ay ay jafe-jafe boo ko bàyyee mu taw ci kawam mën na am mu saxewaat mu mu saxaat <breath> te boo ko dindee encore boo ko récolté encore tawaat taw bi tawaat ci kawam loolu aussi day indi ay ay ay ay ay ay ay ay jafe-jafe donc ni mu ko waxee sànq loolu moom <breath> vraiment di ñaan yàlla rek mu jààpale ñu bu baax a baax a baax mais instant bii ñu nekk nii moom <breath> <hesitation> bu doon sago moom peut être <hesitation> comme mbir yi ñor na au moins bu taw wi wàññeekoo bu baax ñu profité dindi li ñuy dindi mais nii tant que mu ngi taw ñu ngi dindi mu ngi taw ah <smacks lips> dina am ay forcément day am ay ay ay ay ay ay ay pertement

ah gis

voilà donc monsieur Dieng vraiment di <hesitation> rafetlu vraiment <hesitation> émission bi ak <hesitation> xalaat yi <breath> parce que toll nañu ci période boo xam ne baax na aussi ñu waxtaan ak <hesitation> suñu nijaay yeeg suñu papa yeeg suñuy mag yeeg suñu rakk yi <hesitation> si ñun ak suñu bopp ñun ñëpp <breath> comme ay béykat la ñu <breath> <hesitation> nan la ñuy di fagaru bu gën a fagaru pour vraiment ci peine bi ñuy am yëpp depuis depuis nawet bi ba léegi <breath> ñu bañ a ñu bañ ko perte parce que boo xoolee depuis mois de mai ba léegi yaa ngi ci tool bi di xëy di béy di wàcc di xëy di béy ba pendant 3 ou 4 mois <breath> nga nekk ci ba à la dernière minute rek <hesitation> sa sa sa effort boobu nga defoon yëpp nar a yàqu vraiment loolu day métti day métti de trop donc il faut que ñu nekk vigilant <breath> ñu gën a taxawaat gën a gën a gën a gën a gën a saytuwaat <hesitation> li ñuy def bu baax a baax <breath> <hesitation> di <hesitation> nuyu au passage waa SDDR parce que <breath> waroon nañu fi ñëw mais malheureusement <hesitation> dañu am contre temps <breath> <hesitation> di nuyu waa Ancar aussi parce que ñoom it <hesitation> ci ci mbir mi la ñu bokk <breath> <hesitation> ñoom war nañu mën a di ñëw di di di waxtaan ci ci ci <hesitation> ci émission bu mel nii <hesitation> di leen jaajëfal yéen ñëpp di jaajëfal rajo bi ci vraiment taxawaayam ci <hesitation> département bi waaw jërëjëf